Ndau yekufundira yeana adoko achir ikungobve achiri kuda kutange kufunda nekukireshi nematafura akhona

Ana adoko ekukirechi anokombidze kuti hayi ariyo kukirechiyo akagara pashi eimbopuwe mazowe eya vombomwa eikarakadza kuti hayi, kuti zvinake.

na echikora adoko vari kukireshi vanokomba kuti vapanguwa yebhireki nguwa yekurya umwe naumwe ndendiro yake.

Murairidzi ne ana ake adoko anokombe kuti ana adoko achangobve pana ana mai kusiyana nana mai acho ode kutanga chikora ari kumbo gadzirirwa ndau oro ku gadzirirwa ndxondo dzawo.

Ana ekukirechi arikugadzirire kudakuzoenda kupuraimari kana apedza zvidzidzo zvekirechi. Ndivo avo ari apovo naticha vavo, eya zvinokombidza kudaro akapurutana kuna mufundisi vacho kana mudzidzisi.

Mudzidzisi neana ake adoko kucreshi nekuprimary ari muchikora chekufundisa ana ake achangotanga - tanga kuda kufunda.

Ane echikoro cheadoko asati atopinda kupuraimari ekukireshi neadzidzisi avo arikudzidziswe zvakasiyana siyana.

Ana adoko achangobve kukura. Kubve pamikaka anokombe kuchikoro cheana adoko achide kuzoende kuchikora chekutanga chepuraimari.

Ndau yekufundira yeana echikora adoko yepuraimari ngekureketa kumweni indau yakakura inokhombe kuti ana atori pakumbobuda kumbozorodze pfungwa dzawo.

Ana echikora chesekendari chepuraimari aripachikora panguva yebhureki. Arikufara hawo akadxoke manyufomu awo. Kukombe chikoro chekumakanyi.

Ndau yekufundira vana vechikoro vadoko vepuraimari yaaa chiri kudii chikuda zvekudzeya dzeya chidini dini chikwira kwira chidzaka dzaka chichitamba.

Ndau yekufundira yevana vadoko vekupiraimari yepachikorapo eya zvinkomba kudaro vanenge vane zvigonko zvawo zvavakapfeka zvakafana.

Ndau yekufundira kweaana adoko, kuchikora chephuraimari, kilasi yakhonaeee nharaunda yekufundira, ndau yekufundira.

Imba yeana echikora adoko, achangotange kuende kuchikora, Yaa inokhombidze kuti iii chakati sha sarirei kumashure. Zviro azviti kuhamba zvakanaka, apo ndakazviningira.

Vechikora chekupiraimari vanokombidza kuti hai vakagonka unifomu yawo Ehe kunotonderera tonderera varipowo ya vanoshupika nevasinga shupiki varipo pona ipapo.

Chikora cheana adoko anenge achangotange kuende kuchikora, eya achi ana adoko zvinokombidza kudaro, eya chakanaka zvisingaiti.

Ana echikora ,cheadoko, ere vari pachikora. Vokhombide kuti, vari kuu pachikora pawo, apoo chekufunda.

Mufundisi, mudzidzisi wevana kuchikora chepuraimari ari kufundisa ana awo mikirasi, umwe neumwe wakabata bhuku rake eichifunda zvaari kuona pabhukupo.

Vanoona ngezveutano hwevana pasi rino reshe vanotenderere muzvikora kana mundau dzekufundira eipa ana muhlobo wechikafu chekurya kuti asafe nenzara.

Mabhuku eana echikoro ekupuraimari anofundise ngezvakasiyana siyana zveechitendero chakasiyana nekukona mugariro weni mugariro neantu.

Mabhuku ewana wezvedzidzo yevana wekuchikoro vadiki vasati vabva zera zvinoratidza kuti vana vati kurei zvidzidzo.

Ndau yeana echikora adoko arikutotange tange kupinde muchikoro inoonekwa ngemidhuri nezvidhori zvakanyorwa pamabonda

Ana echikora chepuraimari arimo pachikoro apo akadxoke mayunifomu anokombe kudakara. Eya, amweni anokombidze kunge anotsvaire pachikoro.

Iyo intaraunda yeana echikora epuraimari ari kuchikora, chinokombedze kuti chakati kurei, neadzidzisi acho anoonekwa eyitenderera tenderera.

Ana echikora chepuramari adoko, arikuchikora nguwa yekurya achienda kundopakurirwa kurya mumandiro mwawo , umwe naumwe wakabate yake.

Rumbwana aripachikora chekufunda kufundire basa rekupishira simbi sevanthu vabve zera nesimbi dzake nemichini yake.

Ndau inofundire ana echikora, ati akurei abve zera arikufundire mabasa emaoko, zvinooneka kufundira mabasa emaoko akasangana nemuchini yawo.

Yah jaha iro inokhomba kuenda pachikora cheana abve zera chinenge chechiita ngezvekuaka akagxoke yunifomu yake akagxoke pahla dzekuaka nadzo.

Chikora cheandu abva zera chinofundiswa mabasa emaoko kungava kurikuchekwa kwesimbi, kuchekwa kwemapuranga, kupisirwa kwesimbi zvakasiyana siyana.

Majaha ati kureyi abve zera rekuchikora chekufundira mabasa emaoko, basa rinenge remagetsi. Basa remagetsi nezvimwe zvakadaro daroko.

Yaa chinokhombe kuite chikoro cheana above zera icho. Yaaa abve zera, aakufundire mabasa emaoko. Aya zvinokhombe kudaro. Yaa vakapfeka ngubo dzavo dzekusha.

Ana echikora chabva zera pamsoro, varikufundire mabasa emawoko. Basa rekugadzire mapayipi, kusungwa kwemapayipi, kukhonekithwa kwemvura mundau.

Eya murumbwana uyu mujaha uwu ndewe kuchikora cheantu abve zera arikuita chikora chekufundira kudhirowa mipikicha yevantu.

Ana echikora chekusekendari anokombiwa auye kuchikora akapfeka zvikangodzivirire utachiona hunofamba ngemhepo.

Chikora cheantu abva zera chesekondari ana arimo ari kuite zvekufunda zvemagetsi nekuongorora kuona kuti ndizvo ere izvi.

Ndau yechikoro yeana abva zera, ine matafura ,zvituro. Ana anenge ambobuda ,amboende kooti zororei, ine mafaera nezvinhu zvakadaro daro.

Ana taita naana mukoma arikuchii, arkuchikoro. Anofunde ngezvemutombo. Anofunde ngezvemutombo. Mitombo inoshandiswe muantu. Eya anokombidze kuti arikutofunda, arikuzama-zama, arikuite zveshe zvinosanganisa nekusanganisa.

Mishina inokombidze kuita ndau iyi yekufundira. Ii yekufundira yeana adoko ee achangobve kuti ibvei zera. Eya ana epuraimari tinoti matafura nezvituru.

Mudzidzi wechikoronchinoona nezvehutano anoratidza kuti akabata bhohleya akabata bhohleya unebgiraso rakona kushandiswa kupima

Mudzidzisi wechikora cheana abvezera esekendari neana ake aari kufundisa. Anaake anosisa, anokomba kupurutana kunemurairidzi wawo.

Chikora cheana ezvedzidzo zvepamusoro-soro kana kuti abve zera chesekondari uchiri mundaraunda chikora chinoshandiswe kufunda .

Ndau yekufundira yevana vechikora vabva zera yechikara yesekondari ine black board rinoshandiswa kunyora zvidzidzo zvevana.

Ana echikora abve zera ari pandau yekuungana yaa yekuhlongana akahlongana namufundisi wacho murairidzi.

Ichi chinokombedze kuite chikoro cheana abva zera, eeh chakanaka chinokombe mireza, eeeh nendau neshango rakahlamburuka rakachekwe zvakanaka.

Ana echikora eee ekusekendari, anokombedze kuti akaungana mukilasi guru, rumu guru rekufundira, eeeeya vamweni vakadzxoke zvifonyo mumiro dzavo kuyitire kuti vasabatwa ngemukuhlani.

Ana echikora cheabva zera ee neadzidzisi acho. Akaberekere mabegi anokombidza muti anokarakadza kutore rendo, hameno kunoda kuendwa.

Ana echikora ekusekendari anokombidze kuti ari pamusangano, anogadzirire kuda kuende kootamba bhora, danu ibhasiketi bhoru kana kuti inonzi chiinicho mutambo wemabhora uyu, eya.

Ana echikora cheakuru, anokombidze kuti ari pamutambo akadhloke ngubo, dzakafanana eshe asikana neakomana akona.

Ana echikora anokombedza kuti arimunhandare inotambirwe bhora remakumbo neasharukwa vakomana vati kureyi kuchikora.

Ndau yekufundira yezvidzidzo zvechikora zvaana abvezera ekusekondari irikunyika yeRwanda indau inokombedze kuti panguwa zvino inenge yakatovharwa hayo.

Ndau yekufundira kwevana vechikora, ati ibvei zera. Ana ari pachikora, arikufundiswe ari pabanze achipiwa nemienzaniso yakati kuti pona ipapo.

Ana echikora arimukirasi, arikuyaiya, arikupurutana zvinobhuyiwa namudzidzisi, mudzidzisi zvichienderana nguwa yacho kuti inguwai iyoyo.

Eya vanoratidze kuti mudzidzisi uyo angave dhokoteya auya pachikora cheana adoko eafundisa ngezvekukosha kokuzvinata zvakanaka.

Chiwakwa chechikoro chevana vakura vabva zera chinodzidza vana vabva zera icho chinoratidza kuti chivakwa chakakura chakanaka.

Chikora cheana abve zera, chikora indau inofundire ana ati kurei kuSekondari.

Dzindau yekufundira yeana echikora abve zera inoshandiswa kuenda kuchikora chikora cheantu ati kurei kwete adoko doko eya inoratidze kuti yakafenzerwa kuti ana asabuda.

Vana vechikora vari pachikora chavo vakadxoke mbatya dzakafanana nemajezi akafanana vanokombedze kuti pane zvavari kukurudzirwa kana zvavari kufundiswa.

Eya, ana echikora majaha nendombi, anokhomba kuti arimo muchikoro mundau yekufundira eya zvino oneka kudaro, zviro zvakati rongeke.

Eya indau yeana echikora abve zera ati kurei aya. Eya anokomba kuti ndoopaanofundira apo. Eya nokudaro ihpakaiswe magedhe vakaisa zviya zvokupinde zvaka...

Mbatso inogara taita ine mihlobo nemihlobo yemafuta ekudzora emumusoro arimo emuviri arimo neamwe akadaro daro.

Ndawu yeyunivhesiti iri ndau yekuatira kana kuti yekuzororera yeana echikoro, inokombedza ngemibhedha yakona, amuna zvakawanda-wanda zvirimo ,ndawu yekurara.

Ndau yekufundira yevana vechikora chevhasiti inokumbidzwa nematafura arimo nezvituru nezvakadaro daro zvino shandiswa.

Vana vechikora chepavhasiti vari mudandaro rinotamba bhora remaoko bhasikiti bholi.

Ndau yekufundira yeana echikora Eva siti ,ana anenge abva zera inokombedzeka irindau kuti munikazi wayo wamboti budei....

Vana baba nana Mai vanokomba kuti vari pachikora chekufundira udhokodheya chikora chepamusoro soro chekufundira udhokodheya umwe naumwe akazvigarira pane chimabonabuthe chake.

Indau yekufunda yekufundira madhokoteya anoona nezvemutombo oro anoda kuzorapa vantu muzvibhehleya indau yakaba nyatsonaka.

Chikora chevasiti chinokombe kuti antu votoendepo varikuenda kunofunda nezvehudhokodheya eya zvakasiyana siyanapo.

Ah indau yeyunivhesiti iyi, eya inokomba kudaro, eh ana atibvei zera. Akabve kupuraimari akabveko akaende kusekondari, ndivona ava ndau yakona iyi.

Chikora chevhasiti cheana anhu anofundira zvakasiyana siyana kufundwa kwemitombo kushandiswa kwemitombo ngekuti dzinogadzirwa ngenjira ipi ngemuhlobonyi.

Aaaa indau yekuwatira iyi inokombe kuti ngeye ana echikora arikuvhasiti, amuna zvakawanda wanda mumbatso makona munongova nemubhedha wake nechimabonakute chale icho chaanoshandise weida kucheka Cheka.

Vadzidzi vekuyunivhediti, vakabate bhodhleya time zviro mukati mwazvo vakapfeka memagirovhosi, kuzama kuda kudzivirire kuti asabatwa ngezvirwere.

Ndau inogara vanofunda kuvhasiti vanogara vari kuvhasiti inokomnbidza kuti indau inogara nembahla vanogara ikoko eya mbahla dzawo pambatso pavopo.

Ndau yekuata kana kwezuwa rurera yevana vechikora chekuvhasiti inokomba amupasha dzakedzo .

Ino ikilasi iro indau yekufundira mbatso yekufundira yeana yekuvhasit. Ehe iyo inokombidze kuti ana amuna ana mumbatso yakona iyo. Hamuna ana mumbatso yekufu....

Kumbe murairidzi ari mundau yekufundira mumhatso yekufundira eya neavo vati ibvei zera varikuma vhasiyuni vhasita mavhasiti eya zvinokomba kudaro zvoti kureizve.

Eya chikoro kana kuti ndau yekufundira kwevana veku yunivhesiti nevana veku yunivhesiti vanokombedza kuti ayiwa chiripa bhureki kana kuti vachirimuchikoro.

Ndau yeyunivhesiti nevhasiti yechikora cheana abve zera munowanikwe mibhedha yake nepekugezere kumeso kwako.

Ndao yekufundura yeana echikoro yepamusoro soro yevhasiti Indao inofane kuita huru indao inofundirwe zvakasiyana siyana.

Anhu kufunda kwevana vechikora vevhasiti vanofundire zvakasiyana siyana zveudhokodheya zvekufundira zvekufundisa zveuticha zvaka.

Ndau yevanhu vabve zera. Inofunde vabve zera vanoda kufunda ngekuda kwekubate kwemitombo. Eya zvinoonekwa nezvidzimamuriro zvirimwo zvakaturikwe mumidhuri umwo.

Ndau yekufundira yeana abva zera vava kuchikora chevasiti inodzidzwa zvidzidzo zvakasiyana zvinoitwa kudzidza nezveutano.

Aaaa indau yeana echikora, yaaa anokhombidze kuti atibibvei zera, ana ekumavhasiti. Eya ukaendesawo mwana wako kwona ikweyo aa unochicha ,unothuka watoite muntu, zvinotochi.

Mundau yekufundira yevhasti inokomba kuti ndau inofundirwa yechikora chevhasiti muzvitoro nematafura.